Qol ay kujiraan kuraasman iyo miisas. Miiska kalarkiisu waa cadaan oo labo qaanad leh, kursigu waa cadeys oo lugo cadaan leh.

Bajaaj bajajkas oo meel tagan ninka darwalkana iska bakimay bajajta midabkedu yahay midab gadudan drban dusha ka saranyahay nocdana ay tahay mid madow ah bajajkas o tagan o bakin ku jirto mel iska tagan

Meshaan waxaa yaalo dhago cadaan ah io calamo o aliyah ciyaaro ah io bahal yar

Dharka dumarka ay xirtaan noocisa kala duwan sida obinka ee midabkedna u yahay mid madow eh guna hos ugu jirto korna shabaq ka leh xirigna wadato ee fanandna hos ogu jirto iyo go iyoo

Deeqsan isteed santar waa xarun lugu iibiyo dharka dumarka,l nuucyadiisa kala duwan sida jaakadyo, goonooyin, saakooyin, surwaalo, fanaanado iyo obino iyo wixii lamida xijaabo.

Shaati rageed shatigaaso midibkisu yahay mid madow eh oo cadan tiftif ku yaalo shaatigasoo ah shaati gacma gaab ah kuletina leh meelna saran shatigasoo ah mid ay xirtan wilsha yar yar

Dumar badan meel iskugu imaadeen daawanayo dumarkasoo iskugu jiro kuwa cad kuwa madow iyo kuwa sarba saar wadto kuwa xijaab wadto iyo kuwa talaaxad wadto kuwa mobel wadto iyo kuwa meel iska taagan

Waa dumar badan oo iskugu imaaday meel waxay tulayaan harqaan, waxay kujiraan xiisan wayna baraatikeynayaan, waxay istusinayaan sida harqaanka loo sameeyo way kuwa gadaalna sidoo kale.

Waa banaan waxaa ii muuqda cagaf midabkeedi guri ay egtahay

Miis io kursiyo miisaka midabkiisu waxa uu uegyahsy io

Dhameystin kolagshan waa meel lugu iibiyo dhar kale duwan sida koofiyada, rajastiinka, surwaalada, goonooyinka iyo saakooyinka.

Arday oo iskugu imaday meel oo computer ku ceshanaayo

Meeshaan waa suuq lugu iibinaayo alaab kale duwan sida alaabta ilmaha ay kucayaaran, baabuurada mootooyinka iyo alaabo kale duwan oo caruurtu kucayaarto.

Miis miiskaaso saran laba saxan saxan waxaa ku jiro baasta iyo adeg qudarteda iyo sugadeda saxana waxaa ku jiro bariis iyo malalay iyoo jibsi iyo jabati waxyaabo la mid fargeta meshay ay yalaa baquliyasha wa ku jiro qajaar iyo basal

Waa miis ay saaran yihiin kabo buud ah oo madow ah oo taako yar leh waana kabo nimaneed.

Waa laami waxaa maraayo mootooyin kale duwan sida mooto gaduud ah iyo mooto jaale ah. Mid socoto iyo mid taagan, waxaa maraayo dad badan.

Dirac iyo garba saar diraca diraca waa beer cadaan iyo titif yar iyo dudulelo iyo midib cagaroo garba sarkoo qaxwi eh oo shabaho

Waa alwaax dulsaaran bir oo bir kale oo caag ah oo lugu laabayo.

Askareem jalaato askareem o ku dhex jirto meel sida jaale cadan bisel biyo biyo aj

Rag oo safan oo haysto buugaag qaarna wax bay qorahayaan qaarna wax bay aqrisanaayaan, qaar waxay wataan shaatiyo qaarna waxay wataan qamiisyo. Qaar koofi ayay wataan qaarna waa bilaa koofi.

Waa shaati iyo jakad. Shaatiga midabkiisu waa cagaar ah oo galuusyo wato oo gacmo gaab ah iyo jaakad cagaar ah oo laastiig dhexda kaleh.

Waa suumanka gacanta lugu xirto midabkiisu waa buluug badhamadiisu waa cadaan, meesha labada dhinac oo laga xiro waa badhamo.

Waa bareyska tinta lugu fooneeyo midabkiisu waa basali, xariiriyaha waa cadaan. Oo badhamo yaryar leh.

Waa marawaxad ah qaboojiso oo xarig kuduuban yahay, midabkeedu waa cadaan, fadhigeeda waa qalin.

Waa macalin ardey wax usharxaayo, ardaydu waa dhar jaale ah iyo arday dhar cadeys ah, buugaag wataan. Macalinkuna hortaag yahay oo wax usharaxaayo biyo caafi agyaalo.

Waa miis waxaa saaran dhalo furkeedu waa qalin birbirqayo waxaa kujiro waxyaabaha carfa.

Miis miskasoo sanyahay saxan cadaan ah suqaar ansalaato iyo rooti saliidna kor ogu waxeysantahay

Labo sawir mid uu kankala hoos yaalo hidaha iyo dhaqan ka

Waa qol hool ah oo mutuleel ah iyo darbi wareegsan nalna meesha ugu xiran yahay oo labo dariishad leh, waa qol kor kasharxan sida madow iyo jaale. Dariishadaha waxay leeyihiin shabaq waaweyn iyo mutuleel cadaan iyo madow ah.

Meel oo barxad eh oo qashin la iskugu keenay qashinweyne oo jawan qashin wax yalaan geedadna agtisa ka dhisanyihiin tiitina mesha ogu waxeysanyahay

Qalbak iskaanta lgu saaro iskaan iyo alaabahisa iskan iyo qalbkiisa iyo qof mesha iskanka lgu sameynoyo ag tagan

Waa baakooyin ay kuqoran yihiin fitimiin c, iyroon, waa baakad jaale ah oo kudhex jirto dhalo daboolkeedu madow yahay.

Dhoobo oo ay ku dhex jiraan geedo caleema ah oo tiro badan oo doog ah oo cagaar ah dhoobadaas oo ku dhex jirto cali dhoobeey oo geedaha lagu abuuro oo tiro badan

Waa Kareemaha jirka nuucyadiisa kala duwan sida kareem ka jirka oo ladhobabaaya, iyo fayshwashtiisa oo babaaya ah, iyo kareemka wajiga iyo saliidiisa oo babaayo ah.

Waa arday fasal iskugu imaaday oo intixaan kujirto oo waraaqado heysta ardayda qaar waxay wataan dhar jaale ah qaarna dhar buluug ah wataan oo gabdho ah.

Miis u saranyahay saxan madoow oo cadan ku dhex fidsan iyo beer iyo barbarooni kob shaxna agtisa yaalo geed wxeysan oo dunduna rooti uu ku juro

Daah daahaaso leh mid cadaan ah iyo mid qaxwi ah cadaanka waa kuwo fidsan qaxwigana waa kuwo isku dhuuqsan

Bas ay ku jiraan wilal wilal dhar cades ah wataan qarna ay jifaan qarna wax ay qoranayaan

Waa dad isku imaaday oo wada shaqeynayo oo iskugu jiro rag iyo dumar dadna korkooda taagan yihiin oo wax sharxaayo dadna waa kormeere dadna wax ayay saxaayaan.

Waa dariishad leh daah labo nuuc ah mid buluug maari ah iyo mid cadaan ah. Mid riigriigmo leh iyo mid leesha birna dhexda oga jirto.

Waa miis iyo shan kursi. Miiska waxaa saaran caag fiyoore kudhex jiro fiyoore mid basali, cadaan, mid cagaar ah.

Waa shaash cadeys ah oo kalar qaxwi ah ku firdhisan yahay waana laalaaban yahay, oo meel saaran waana mid cusub.

Dariishad oo lagu dhajiyay daah cadaan ah hosna qafiif ka ah geesihisa ay ku dhaganyihiin laba daah oo mad madoow ah midna daahas oo ah noca birta korka laga galiyo dahmankasoo ah hadii la fidiyo fidsamaayo hadii la waxeyana isku so kaduud maayo

Istanban jikin jibsi kala duwan sida banbegarkaa dorooyinka borastda doroyinka ah iyo sida sifoodka wxyabaha bada laga helo nocyadiisa kala duwan iyo rooti

Geed geedkaso ay ka buuxan buulka shimbaraha oo tira badn buulkasoo ay shimbiraha mesha ka dhistaan si ay uso dagtaan calemo wa weyn o dhadheer